Maamefoɔ mmienu ne wɔn mma mmeɛnsa gyina filling station bi anim. Cars mmienu si filling station no anim, Nnipa mmienu nso te moto so. Abansoro nso wɔ fillin station no nkyɛn.

Cars ne adan ahye dwerebɛɛ. Kaalekwan wɔ hɔ. Nnipa no bi gyinagyina kaalekwan rehwɛ baabi a ahye no. Nwusie nso nam wiem. Cars no nso bi nam kwan no mu.

Mmɔfra nson te atwedeɛ bi so tare dan ho. Wɔn ho ayɛ fi yie. Bɔtɔ sisi wɔn anim. Dan no ho ayɛ fi pa ara.

Waakye a ɛgu pleeti so. Kosua ka ho, stew nso ka ho, akokɔ a wɔaky kɔkɔɔ a wɔakye mmeɛnsa ka ho, talia ka ho, gyeene gu so. Sallad nso gu so.

Papa baako ɛne nkwadaa bebree ɛwɔ beaeɛ bi. Papa no koto hɔ reyɛ adeɛ ɛwɔ fam. Nkwadaa no bi nso ɛbu nkotodwe. Nkwadaa no baako ɛnhyɛ ataadeɛ. Nwura ɛwɔ wɔnakyi.

Mmranteɛ nson gyina kyɛnsedan so reyɛ adwuma. Ebi hyɛ reflecter ataadeɛ. Nan hyɛ helmet. Ebi te fam. Ebi nso koto hɔ a wɔreyɛ adwuma no.

Papa baako, maame nso baako, nkwadaa mmiɛnsa ɛwɔ beaeɛ a nhyiren ɛwɔ hɔ. Wɔreyɛ ho adwuma. Wɔn nyinaa hyehyɛ gloves ɛreyɛ nhyiren no ho adwuma.

Mmranteɛ nkitewa nan koto nsutene bi ho resa nsuo. Nkwaraa no baako nyɛ kye resere. Bokiti a ekura wɔn no ahosu no ebi yɛ blue, na ebi yɛ white.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem wɔ abɔnten. Wɔresesa nsuo. Bokiti ahodoɔ bebree sisi fam. Ɛbi yɛ tuntum, ɛbi yɛ blue, ɛnna kaa tanke bi nso si hɔ.

Adwumayɛfo mmienu gyina beae a wɔyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ ade korɔ, wɔhyɛ helmet wɔ wɔn ti. Mfidie bebree nso wɔ beaeɛ a wɔreyɛ adwuma no.

Aberanteɛ bi koto fam a wasɔ adeɛ mu. Nwura wɔ beaeɛ a ɔwɔ no. Wɔabobɔ ntaabodan nso wɔ n'akyi. Nnipa no bi nso gyina n'akyi.

Abranteɛ baako ɛkoto fam a ɔde ne nsa asɔ owiaahoɔden kanea mu. Ntaabodan esisi n'akyi. Nnua nso esisi n'akyi .

Ɔbronin baa baako agyina beaeɛ a yɛnoa aduane, okura adeɛ wɔ ne nsam. N’akyi, kwantere sensan hɔ. Dan no nso ɛmu ɛyɛ fitaa.

Akwantufoɔ bebree nam kwan so a wɔretu kwan. Mmofra wɔ mu, mpanyimfo wɔ mu, mmaayewa wɔ mu na mmranteɛ nso wɔ mu. Ebi kurakura bags na ebi nso bobɔ bags wɔ wɔn akyi.

Broni akwadaa baako ɛda fam edi agorɔ. Adeɛ a ɔdedi agorɔ no ayɛse keteke. N'ani agye yie paa. Kɛntɛn bi nso esi n'akyi.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem wɔ abɔnten. Wɔre yɛ yɛkyerɛ. Nnipa no bi hyɛ ataada tuntum, ebi nso hyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Ebinom nso kurakura mfoni a yɛatwerɛtwerɛ so.

Ɔkyerɛkyerɛni bi aa ɔkyerɛ mmɔfra adeɛ ɛwɔ ɛdan bi mu. Mmɔfra no mmiɛnsa no baako yɛ bɛɛma, mmienu ɛyɛ mmaa. Blakbɔɔd ɛwɔ wɔn akyi.

Ɔsono mmienu a wɔnam kwaeɛ mu. Baako nam car bi a Aborɔfo tete mu, baako nso nam kaa noa akyi. Enwura ɛwɔ hɔ, nnua nnua nso sisi kwae no mu.

Papa mpanimfoɔ mmienu wɔ dan bi mu a baako kura afidie a wɔde yi ture reyi baako ti. Mfonin bobɔ dan mu hɔ.

Mmeranimfo ɛwɔ dan bi mu a polisini baako ɛka ne ho. Wɔn a aka no yɛ Aborɔfo. Baako yɛ ɔbaa, nnan ɛyɛ mmarima. Baako gyina adaka mu a wapagya ne nsa.

Nnipa binom atwa ahyia wɔ didipono ho. Akwadaa baako de adeɛ rehyɛ papa bi anom. Aduane agu didipono no so. Kuruwa nso sisi didipono no so.

Buroni baa baako a nkwadaa nketewa atwa wɔn ho ahyia Buroni baa no hyɛ ahwehwɛniwa. Ɔhyɛ ataade fitaa na bag bi sɛn ne ho. Ɛdan wɔ wɔn akyi.

Adwumayɛfoɔ binom ahyia a wɔreyɛ adwuma ɛwɔ beebi wɔresi dan wɔn nyinaa hyɛ helmet ɛwɔ wɔn ti. Baako ɛhyɛ adeɛ ɛwɔ ne nsa ɛreto block.

Mmaayewa mmienu agyina beaeɛ a wɔde nnuaba bebree asisi hɔ, nnuaba no bi yɛ ankaa, ɛbi yɛ kwadu, ɛbi yɛ tomatoes, ɛbi yɛ watermelon, ɛbi yɛ .

Mamefoɔ binom aba beaeɛ a ɛhɔ yɛ ayaresabea. Ayaresabea adwumayɛfoɔ no bi nso tete hɔ a wɔkura krataa yelloe a wɔretwerɛ mu. Adwumayɛni baako nso gyina hɔ a ɔrehwɛ maamefoɔ a wɔba hɔ no.

Abaayewa fɛfɛɛfɛ bi te akonnwa so a ɔhyɛ ntoma atadeɛ, na n'akyi no, nnuaba ahodoɔ bebree gu basket mu. Ɛbi yɛ ntoosi, ɛbi carrot, ɛbi yɛ ankaa.

Nnipa pii atwa ahyia ɛwɔ abɔnten wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo. Wɔkurakura nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ so. Baako kura adeɛ ɛwɔ ne nsam a ɔrekasa mu.

Adwumayɛfoɔ bi ahyia wɔ baabi a wɔn nyinaa yɛ mmeranteɛ. Wɔn nyinaa nso hyɛ helmet. Nnadeɛ gugu fam, ɛna nnadeɛ no bi nso gyinagyina hɔ. Ɛbi hyɛ adeɛ wɔ wɔn nsa.

Nnipa bebree redi agorɔ wɔ nsuo mu. Ɛbi yɛ Aborɔfo, ɛbi yɛ Abibifoɔ. Ɛbi yɛ nkwadaa, ɛbi nhyɛ atadeɛ, ɛbi hyɛ atadeɛ. Wɔn nyinaa ani agye yie.

Nnipa bebree nam lɔre kwan mu a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo. Ebi yɛ mmarima, ebi yɛ mmaa. Abansoro bi nso sisi wɔn nkyɛn.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ dan bi mu a wɔreyi sini. Wtete akonnwa so rehwɛ TV. Mfoni bi nso nenam TV no so. Nkanea nso bobɔ dan no mu hɔ. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo.

Nkurow bebree frankaa sisi hɔ. Nkurow no bi frankaa ahosuo yɛ blue. Ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ fitaa, ebi yɛ ahabanmono. Ebi yɛ akokɔsradeɛ. Ebi yɛ tuntum.

Mmaayewa bi tete baabi a wɔtontoɔn atosodeɛ ne aduaba bebree wɔ hɔ. Ɔbaa baako bi de kɔnmuadeɛ ato ne kɔn mu. Ɛbi nso abɔ duku.

Papa baako ne nkwadaa bebree a wɔgyina wɔn nkyɛn. Nkwadaa no bi yɛ mma, na ɛbi nso yɛ mmarima. Akwadaa baako te papa no nan so. Pap no hyɛ ɛkyɛ wɔ ne ti. Nkwadaa no nyinaa kura aduaba wɔ wɔn nsam.

Nkonnwa ɛne pono ahodoɔ bebree ɛsisi dan mu hɔ, nkanea ɛbobɔ dan mu hɔ, nkanea ne bi sisi hɔ, ɛbi bobɔ soro. Mfonin bobɔ dan ne ho. Dan ne mu ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa.

Kyɛnsee bi si hɔ a banku ne forɔeɛ wɔ kyɛnsee no mu. Kɔtɔ wɔ kyɛnsee no mu. Wele wɔ kyɛnsee no mu. Salmon wɔ fish s kyɛnsee no mu. Mako no nso gugu kyɛnsee no mu.

Nsuhyɛn bi si nsuo so a nnipa bebree tete mu. Ebi apagyapagya wɔn nsa, ebi hyɛ atadeɛ, ebi hyɛ kyɛ. Ɔbaako nso nhyɛ atadeɛ.

Abranteɛ baako bi kura ade a wɔde yɛ afidie bi ho adwuma. Abranteɛ no yɛ kɔkɔɔ. Mfidie ho nneɛma bebree wɔ dan no mu. Ɛdan no ho bi ahosuo yɛ fitaa.

Maame baako ɛne nkwadaa mmienu ɛresi nnoɔma. Wɔn ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn nyinaa ɛyɛ blue. Basket si hɔ a nnoɔma egu mu. Nnɔte dan ewɔ wɔn ɛkyi, maame no te akonwa so.

Nkwadaa bebree kura kyɛnsee a wɔato santene retɔ aduane. Ɛbi hyɛ mpaboa, ɛbi nhyɛ mpaboa. Ɛbi atade ahosuo npo yɛ akokɔsradeɛ, ɛbi deɛ yɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ blue.

Maame baako ne nkwadaa mmienu te bicycle baako so. Nnua gu bicycle no akyi. Akwadaa baako te maame no akyi. Baako nso te maame no anim. Maame no so kɛntɛn wɔ ne tiri so. Nnua sisi kwan no mu.

Bronin baako ɛwɔ dan bi mu a TV ɛsi hɔ, dan ne mu yɛ fitaa, afidie bi si hɔnom a ayɛ sɛ nipa ɛkura adeɛ ɛde rema aberanteɛ no.

Mmɔfra bebree egyina baabi a baako kura ɛfidie a yɛde yi nfoni. Nkwadaa no bi resresre. Wɔn nyinaa kɔnmadeɛ gugu wɔn kɔn mu. Ɔnhyɛ ataadeɛ wɔ soro.

Nkwadaa ne mpanimfoɔ bebree atw ahyia hall hɔ a warekyɛ aduane ama wɔn. Deɛ ɔrekyɛ aduane no hyɛ ɛkyɛ blue. Nkwdaa no bo nso hyɛ ɛkyɛ.

Ɛdan bi mu a nkonnwa sisisisi mu. Ɛpono si hɔ a botolo sisisisi so. Nhyiren bi nso sisi nkyɛn. Mfoni a gyata ɛbom ɛtare ban ho.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem ɛwɔ abɔnten a wɔkura frankaa ahodoɔ bebree a frankaa ne binom ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ fitaa, ɛbi yɛ bruu. Nnipadɔm no bebree ɛbi yɛ mmaa ɛbi yɛ mmeranteɛ.

Aborɔfo mmaa mmiɛnsa bi ɛwɔ beaeɛ a wɔreyɛ lab. Mmienu hyɛ ahwehwɛniwa na wɔn nyinaa hyɛ ataade fufu. Wɔn nyinaa ɛ de nneɛma ahyehyɛ wɔn nsa.

Dan bi mu a nkonnwa sisi mu. Sumiiɛ gugu nkonnwa no mu. Pono bi si hɔ. Adeɛ bi da pono no so. Sumiiɛ no bi da fam. Mfonin bobɔ dan no ho.

Papa baako bi te pɔnkɔ so hyɛ batakari, ɔsane hyɛ ɛkyɛ. Ɔkura dadeɛ bi wɔ ne nsam. Mmaa mmienu nsogyina fam a baako bɔ duku.

Beaeɛ wɔyɛ ɛhyɛn ho adwuma. Mpanyinfoɔ bebree egyina hɔ a ɔrehwɛ deɛ ɔgyina ɛhyɛn no ho reyɛ. Ebi hyɛ helmet, ebi nso nhyɛ helmet.

Adwadifobea a nipadɔm atwa ahyia hɔ a nsuom nam gugu hɔ a wɔretɔn. Papa bi gyina anim hyɛ adeɛ wɔ ne nsa. Ɔsane nso hyɛ ɛkyɛ.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ ayi ase a wɔredi asa. Mma mmiɛnsa gyina anima a wɔn afade soso yɛ tuntum. Baako nso rebɔ twenee.

Maame baako ne nkwadaa mmienu wɔ fie bi mu. Nkwadaa no te kukuo bi so. Kukuo no bi nso si wɔn nkyɛ. Nhwiren si wɔn nkyɛn. Maame no gyina hɔ a ɔrehwie nsuo agu baako so.

Dan bi mu a amamgo ɛredi dwa. Ghana frankaa bi sɛn pono bi anim. Aduaba ahoroɔ bebree nso wɔ dan ne mu. Nnipa bebree nam hɔ a wɔredi dwa.

Nkwadaa nnum gyina baabi. Nnua sisi wɔn akyi. Dan nso si wɔn akyi. Akwadaa baako kura ne kyale a wate a aɔde retwa mfonin. Wɔn nyinaa resere.

Abrɔfo mmarima bebree bi wɔ dan bi mu. Mmienu bi te afidie no mu a nkrataa gu wɔn anim. Ebi nso repata ntɔkwa. Ɛhɔ ayɛ begyabegya.

Nipa bebree ɛtwahyia wɔ baabi a ɔbaa baako ɛte bicycle so. Na taade soro no ahosuo ɛyɛ tuntum. Ɛkyɛ nso ɛhyɛ ne ti ɛnso yɛ tuntum.

Nnipadɔm bebree wɔ nhyiam bi ase a bronin baa bi ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ kura ɔkasamu gyina wɔn anim. Ɛbin afadeɛ bi yɛ tuntum, ɛbi hyɛ kyɛ, bi hyɛ ahwehwɛniwa.

Akwantufoɔ bebree ɛtwahyia wɔ beaeɛ bia bebree naa hyehyɛ adeɛ ɛwɔ wɔn anim. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima, ebi hyehyɛ ɛkyɛ ebi nso nhyɛ kyɛ. Ebi te akonwa so.

Nnurutɔnbea nnuro bebree wɔ hɔ. Mmranteɛ mmiensa gyina hɔ. Baako gyina kɔmputer anim retɔn aduro ama baako. Ɛdan no ahosuo yɛ fitaa.

Mmayewa bebree ɛtwahyia wɔ nhyiamu bi ase. Baako gyina hɔ ɛrekasa wɔ kasamuu. Wɔ n'anim no krataa bi gu ɛpono no so. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Mmaa no bi nso eh wɔte hɔ nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Aborɔfo mma nnan tete akonnwa so reyɛ nnuaba ho adwuma. Nnuaba no bi gugu kɛntɛn mu a wɔreyɛ ho adwuma. Ɛbi kura sekan rewerɛwerɛ ho.

Nnipadɔm bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ a wɔreyi sini. Nkonnwa bebree sisi hɔ. Hɔnom ayɛ sum, wɔn nyinaa yɛ aborɔfo.

Nnipa bebree atwa ahyia a ɔbaa baako ne barima ɛredi asa. Ɔbaa ne de nsa asɔ ne ti, barima no nso te fam. Ɛbinom nso te fam a wɔrehwɛ wɔn a wɔresa no.

Dan bi mu a dan no mu ahosuo yɛ fitaa. Nkonnwa si hɔ a sumiiɛ deda nkonnwa no mu. Pono si hɔ a krataa da so. Nhwiren sisi dan mu hɔ. Nkanea nso wɔ dan mu hɔ.

Nkwadaa num te agodie agorɔ bi a ɛte sɛ car de nam car kwan mu. Obi nso gyina nkyɛn a ɔrehwɛ wɔn. Akwaraa baako gyina akyire a wapegya ne nsa.

Maame bi ne papa bi ne ne mma te mpa so. Adeɛ a ɛsɛ mpa no so yɛ fitaa. Maame no hyɛ soro atade fitaa. Akwadaa baako te papa no anim resere.

Ɔbaa ne barima bi te beaeɛ a wɔreyi sene. Nkonnwa sisi hɔ. Nksonnwa no ahosu yɛ kɔkɔɔ. TV si hɔ.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ dan bi mu a dan ne ho bebree n’ahosuo yɛ fitaa. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo. Ɛbi gyina hɔ, na binom so te akonnwa so.

Mpanimfoɔ bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi. Ɔpanin baako rekyea ɔhehe bi nsam. Kyiniiɛ si ɔhene no so. Obi nso gyina hɔ a ɔretwa mfonin.

Mmranteɛ ne mmabaawa bi wɔ dan bi mu a wɔredi agorɔ. Wɔn ani agye yie pa ara. Ebi tete fam. Ebi nso gyinagyina hɔ a wɔapegya wɔn nsa. Ebi hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnutɔnbea a maamefoɔ mmienu bi te hɔ a ɔbaa baako te hɔ a ɔretɔn aduro ama obi. Nnuro gugu pono no so. Nkonnwa tuntum bi sisi ɛdan no mu.

Mmerahyɛbedwafoɔ ɛhyia ɛwɔ dan bi mu. Ebinom ɛtete nkonwa so a ɛpono no ɛyɛ tuntum. Nkonwa no bi sisi hɔ a obiara nte so.

Maamefoɔ mmiɛnsa a wɔso ankaa. Baako ba hyɛ n’akyi. Akwadaa baako nso so ankaa no. Ɛbinom abobɔ duduk abɔ duku. Kaa kwan ɛwɔ hɔ, nnua nso sisi hɔ.

Maame baako bi koto fam a woahyehyɛ nkuaba ahodoɔ bebree. Nkuaba no bi ahosuo ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ ahaban mono.

Mmaa mmiɛnsa ebi wɔ ayaresabea. Mmienu ɛte hɔ, baako gyina hɔ a ɔrehwɛ adeɛ ɛwɔ ɛpono no so.

Mmeranteɛ nnan bi koto fam a funu adaka si wɔn so. Wɔn nyinaa afadeɛ no yɛ fitaa. Ebi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Baako nso kura twene a ɔrebɔ mu.

Maame bi hyɛ atade soro ahaban mono gyina gyaade a ɔretwitwi nkyɛnse mu. Dan no fa baabi, aho ahosuo yɛ fitaa.

Ɛdan a n'ahosuo mu ɛyɛ fitaa. Nfonni bobɔ dan ne ho. Nkonwa sumiɛ egum esi ɛdan no mu. Nwhiren esisi hɔ. Kanea ɛnso bɔ dan ne mu.

Abusuafoɔ bi ɛtwa hyia wɔ didipono bi ho. Papa baako kura krataa wɔ ne nsam . Maame baako gyina hɔ a ɔhyɛ ataade fitaa. Papa no nso hyɛ ataade fitaa. Papa no spɛs bɔ ne momma so.

Mmaranteɛ bi gyina ɛfidie bi ho a ebinom hyɛ helmet. Ɛdan ɛwɔ wɔn ɛkyi. Mmɔtɔ ɛnso gugu fam bebree. Wɔn ho ayɛ finn yie paa. Car no ahosuo ɛyɛ blue.

Nnipa bebree ahyia wɔ mmarahyɛbadwam. Ghana frankaa bobɔ ɛdan no mu. TV nso bobɔ hɔ. Nkanea bebree bɔ dan no mu. Nkonnwa bebree nso si dan no mu.

Kyerɛkyerɛni baako bi gyina nnipa bi anim a wɔrekyerɛ wɔn adeɛ. Wɔn nyinaa te akonnwa no so, akonnwa bi so. TV nso bɔ dan no mu. Kanea bobɔ dan no mu. Apono sisi hɔ.

Nnipakuo bi a wɔahyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ fitaa. Wɔn nyinaa yɛ mmeranteɛ. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ, ɛbi kura nsankuo. Afunu adaka nso si hɔ bi.

Egya…dumgyafoɔ bi ahyia wɔ baabi a wɔredum gya. Baako gyina afidie so a afidie no so a wɔderedum gya no. Ɛbi nso gyinagyina fam a wɔhyɛ atadeɛ koro. Wɔsane hyɛ helmet wɔ wɔn akyi. Nnua wɔ beaeɛ hɔ.

Nipa bebree ɛtwahyia wɔ baabi a wɔatenetene wɔn sa ɛwɔ efunuadaka bi so. Ɛkyɛ bi da efunuadaka no so. Efunuadaka no ahosuo yɛ tuntum. Nnipa na wɔgyina hɔ no ebi yɛ abrɔfo, ebi yɛ abibifoɔ.

Nnipa mmienu egyina dan bi mu a wɔreyɛ adwuma. Atwerɛdua bi bɔ dan no ho. Ɛdan no fa baabi ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Baako, nnipa baako nso te hɔ.

Ɛdan bi mu a ɛmu yɛ fitaa, nkonnwa sisi dan no mu. Pono nso si dan no mu. Wasosɔ nkanea wɔ dan no mu.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ beae a wɔreyɛ awufosom ama obi. Efunu adaka si hɔ. Nhwiren gu funu adaka no so. Ebi afadeɛ yɛ tuntum, ebi nso hyɛ fitaa.

Nnipakuo bi wɔ dan bi mu a, binom tete kɔmputa anim. Wɔtete akonnwa so. Mmeɛnsa gyina hɔ. Baako a ɔte akonnwa no so apagya ne nsa wɔ wiem akyerɛ nkurɔfoɔ mmeɛnsa.

Mmayewa ne mmarima ɛtwahyia wɔ ɛdan bi mu. Computer esisi ɛpono no so. Nwhiren esi ɛpono no so. Laptop esisi ɛpono no so. Ɔbaa baako asɔre egyina hɔ.

Nipa bebree ato santen a wɔɔkɔ asieyɛ akɔsie nnipa. Efunuadaka bi sua so ebi mo. Ebi hyɛ kyɛ. Ebi nso ataade no ahosuo yɛ fitaa.

Ɔkyerɛkyerɛni bi gyina nnipa binom anim a ɔrekyerɛ wɔn adeɛ. Nnipa ne bi ataade ahosuo yɛ tuntum. Laptop sisi pono bi so. Nkonnwa nso sisi dan mu hɔ.

Ɛpono bi si hɔ a nkrataa egugu so. Ɛfidie a yɛdetwa nfonni ɛda so. Laptop esi ɛpono no so. Akonwa ebi esi hɔ.

Nkurɔfoɔ bi a wɔredi asa. Binom rebɔ twene. Mmaa no bi nso a wɔresa no anim yɛ sereɛ. Mmeranteɛ no afadeɛ no soro yɛ tuntum.

Dan bi mu ankonnwa ne apono bebree. Nnipa bi nso atwa ahyia wɔ dan no mu. Nkanea bobɔ dan no soro. Nkonnwa no bi yɛ fitaa. Pono no bi nso yɛ fitaa.

Dan bi mu a wɔde nneɛma bi ahyehyɛ adeɛ mu sisi hɔ. Book hyehyɛ adeɛ no mu. Nkonnwa si dan no mu. Pono nso si dan no mu.

Nnipa bebree ɛtwahyia ɔretɔ aba. Ɔbaa baako ekura krataa na yɛdeto aba no ɛdehyɛ adaka naa abatoɔ nkrataa no egu mu no.

Nkramofoɔ bi wɔahyia mu wɔ ɛsieyɛ. Wɔresie efunu ɛwɔ beaeɛ hɔ. Ebi hyehyɛ adeɛ wɔ wɔnsa. Ebi hyɛ ataade fufuo, ebi nso hyɛ ataade tuntum.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ abɔnten wɔreyi sinii. Ɛbi tete fam. Nnuannua sisi wɔn akyi bebree. Ɛbi yɛ aborɔfo. Beebi a wɔte no, hɔ ahosuo yɛ ahabanmono.

Nnipa nsia bi wɔ ɛsieyɛ a wɔresie ɛfunu. Wɔn nyinaa afadeɛ yɛ baako. Wɔhyehyɛ adeɛ wɔ wɔnsa. Car fitaa mmienu ɛnso si hɔ.

Mmaa mmienu ɛredi asa wɔ dwumadie bi ase. Wɔde ade abobɔ wɔn ti. Wɔde aweneɛ akyekyere wɔn nan ne wɔn nsa. Wɔn nyinaa hyɛ afadeɛ baako.

Maame baako ne nkwadaa mmiɛnsa te pono bi ho a wɔresua adeɛ, mfidie ahodoɔ gugu pono no so a maame no rekyerɛ wɔn. Laptop si baako anim. Akwadaa ataade soro no yɛ kɔkɔɔ.

Nkrɔfoɔ bi tete hɔ a wɔretontɔn adeɛ, ɔbaako tɔn aburo a yanoa a esi gya so. Maame no ahyɛ asomadeɛ, ɔsan so bɔ duku.

Nnipa bebree atwa ahyia mu wɔ baabi a wɔtu fam agudeɛ. Panin baako hyɛ atade soro fitaa gyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn a wɔreyɛ adwuma no. Bokiti sisi fam.

Abusuafoɔ bi atwa ahyia mu a wɔredidi wɔ kyɛnsee mu. Ɛbi de wɔn nsa redidi, ɛbi nso kura atere a wɔde di. Mmaa no bi nso abɔ duku. Atere no bi nso deda fam.

Maamefoɔ mpanimfoɔ mmiɛnsa bi atwa ahyia mu wɔrehoro nneɛma bi mu wɔ rɔba mu. Nneɛma ne bi yɛ kɔɔpo. Dan wɔ wɔn akyi. Maame de nsa maame baako de nsa ato ne tiri so.

Mmayewa fɛfɛɛfɛ bi atwa ahyia mu wɔ beebi. Ɛbi tete hɔ, ɛbi nso gyinaguina hɔ. Nnuannua asisi wɔn akyi. Ɛbibi tare wall ho na ɛbinom nso de wɔn nsa ato wɔn kɔn.

Ɔkyerɛkyerɛnii baako egyina mmɔfra bebree bi ɛnim a mmɔfra no nyinaa bebree naa kura atwerɛdua. Ɔkyerɛkyerɛnii no ekuta krataa wɔ ne nsam a edua esi ɔkyerɛkyerɛnii no ɛkyi.

Nnipa bebree ɛte keteke bi mu. Ebi tete soro, ebi taretare ho, ebi tete ɛnimmu, nnipa no bi nso gyina keteke kwan no ho a wɔrehwɛ wɔn a wɔte keteke no so.

Nnipa bebree ɛte suhyɛn bi mu a nnpa bi gyina abɔnten asɔ nwoma mu retwe suhyɛn no. Ɔsrani baako gyina Abonten.

Akyerɛkyerɛfoɔ bi ne sukuu nkwadaa bi egyina hɔ a wɔredi agorɔ. Wɔrebɔ ampe. Nkwaraa no bi ɛtete hɔ. Wɔn nyinaa yɛ mmaayewa.

Kuro bi so a lɔɔre ne nnipa ayɛ hɔ bagyabagya. Abrɔsan sisi hɔnom bebree. Lɔɔre no ebi ho ahosu yɛ fitaa. Ebi yɛ blue, ebi yɛ ahabanmono.

Mmranteɛ mmienu bi nam, beaeɛ a wɔtu fam agudeɛ. Wɔhyɛ helmet wɔ wɔn ti,. Ɛhɔnom yɛ sum. Wɔnhywɛ ɛallenten boot.

Nipadɔm bi ɛfira ntoma tuntum a ebi bɔ twene mu. kyiniiɛ kɛseɛ bi esi ɔhene bi so. Ebi hyɛ kyawkyaw. Baako nso nan esisi fam.

Dan bi mu a wɔapenti mu fitaa. Wɔɔkye bɔ dan mu hɔ. Nkanea bobɔ dan mu hɔ bebree. Akonnwa si dan mu hɔnom a suneɛ da akonnwa ne mu.

Papa mpanimfoɔ mmiɛnsa bi nenam nwura mu a nnua bi sisisi hɔ. Wɔn afadeɛ nyinaa yɛ adekorɔ. Wɔkita ntakra anaa bofua wɔ wɔn nsam.

Abrɔfo mmarima mmiɛnsa bi egyina ɛnsensan bi so. Mmienu asɔ ahoma mu a ɔɔtwe. Ɔbaako gyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn. Enuanua ɛwɔ esisi wɔn ɛkyi.

Maame bi ne nkwadaa enum ɛtena fam a akwadaa baako ɛbɔ twene a twene si n'anim. Maame no nso kura adeɛ wɔ n'anim. Maame no anim ayɛ serɛ nkoaa.

Nkurɔfoɔ bi gyina dan bi mu a baako de ne nsa atene afidie bi so a ɔde rekyerɛ wɔn adeɛ. Dan mu hɔ nyinaa ahosuo yɛ fitaa.

Abayewa baako gyina nkwadaa bebree anim a nkwadaa no nyinaa tete fam a wɔretie deɛ maame no reka no. Aberanteɛ baako bi de ne nsa ago n'anim a ɔgyina nohoa. Wɔn nyinaa tete nsensan so.

Bebree, nnipa bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a nnua sisisisi wɔn nkyɛn. Mmranteɛ mmiensa bi gyina hɔ a baako kuta adeɛ bi mu a ɔresɔ gya wɔ fam.

Nkrɔfokuo bi a wɔahyam a wɔn nyinaa hyɛ ntoma fufuo. Twene nso esisi wɔn anim. Yɛaduadua nsensan nso wɔ wɔn akyi.

Mmaayaa bia ɔrebɔ bɔɔl wɔ nsensan so. Baako edi mirika edi baako ɛkyi. Wɔn afadeɛ no kɔkɔɔ wɔ mu, akokɔ sradeɛ wɔ mu, tuntum nso wɔ mu.

Nkrɔfokuo a wɔte wiemhyɛn mu, baako hyɛ ɛkyɛ. Ebi ahwehwɛniwa. Ebi nso gyinagyina wiemhyqn no mu. Awiemhyqn no yq fitaa.

Maamefoɔ mpanyinfoɔ bia ɔɔdi asa. Wɔn nyinaa bobɔ duku wɔ wɔn ti. Maame baako de ndra ɛgu ne kɔn mu. Wɔn nyinaa hyɛ kɔnmuadeɛ.

Maame abasiriwa bi a ɔrekɔto n'aba wɔ beaeɛ a wɔto aba. Abatoɔ mpanimfoɔ no bi tete hɔ. Aberanteɛ no baako nso gyina abatoɔ no foɔ mpanimfoɔ no bi anim retwɛn sɛ ɔbɛto n'aba.

Aborɔfo bi atwa ahyia wɔ didipono bi ho. Ebi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima. Aduane ahodoɔ bebree sisi didipono no so. Kɔɔpo si didipono no so. Adɔkɔdɔkɔdeɛ nso si didipono no so.

Kodoɔ pii wɔ po ano. Nnipa bebree nso gyina po ano. Nnuannua sisi po no ano. Aborosan a n'ahosuo bi yɛ akokɔ sradeɛ nso si po no ano.

Amamerɛ bi ɛɛkɔ so ɛwɔ baabi. Mpanyinfoɔ bebree ɛfirafira ntoma. Nkonwa esisi hɔ. kyiniiɛ esisi ebinom so.

Nkurɔfoɔ bi gyina efie bi mu a hyɛn a n'ahosuo yɛ ahaban mono si hɔ. Maame bi de adeɛ akata ne hwene ne n'ano.

Abrɔfo ne Abibifoɔ bi ahyiam a wɔhyɛ ataade tutum a efunu adaka yɛde nwera bi a n'ahosuo ebi yɛ kɔkɔɔ. Ebi yɛ akokɔsrade, ebi yɛ ahabanmono akata ho.

Apoosifoɔ bi akye mmaayeaa mmienu a wɔde wɔn rekɔ. Mmaayeaa mmienu no, baako afadeɛ a ɔhyɛ no wɔ soro yɛ tuntum. Baako nso deɛ yɛ kɔkɔɔ.

Adwumayɛfoɔ nnan bi a ɔɔyɛ adwuma wɔ beaeɛ bi. Ɛpo kɛseɛ da wɔn ɛkyi. Nnadeɛ ɛnso ɛwowɔ baabi a ɔyɛ adwuma no. mmienu hyɛ helmet, ebi nso hyehyɛ adeɛ wɔ wɔn sa.

Mmranteɛ bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi wɔde nsatire redi agorɔ. Nsatire no gugu table so, ɔbaako nso te ankonnwa mu a ebi nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn.

Adwumayɛfoɔ bi a wɔresi ɛdan. Ebinim hyehyɛ helment wɔ wɔn ti. Ebinom afoforo nnadeɛ no. Ebi nso gyina fam a wɔrehyehyɛ nnadeɛ no.

Papa bi ne ne yere aba wɔ dan bi mu a nkonnwa wɔ hɔ a sumiiɛ wɔ mu. Maame no te fam. Papa no de ne nsa ato ne yere no kɔn mu.

Nkurɔfokuo bi te kaa kɛseɛ bi so a atuo wɔ kaa ne so. Ɛbi kura frankaa bi a n’ahosuo no, kɔkɔɔ wɔm a tuntum nso wɔm.

Mmeranteɛ bi a wɔredi asa. Ebi rebɔ twene ama wɔasa. Mmeranteɛ a wɔredi asa no nyinaa nhyɛ mpaboa. Baako atadeɛ ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Maame b ne papa bi tw dan bi mu a wɔte fam. Akwaraa baako wɔ wɔn ntam. Akonnwa bi nso si dan mu hɔ. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo.

Nnipakuo bi ɛdeda nfonni bi ɛho ɛwɔ ban ho. Ebi yɛ mmarimma, ebi yɛ mmaayewa. Mmarimma no bi ɛnhyɛ ataade wɔ wɔn soro. Wɔn nyinaa hyɛ ntoma fufuo ɛwɔ wɔn asene.

Mmeranteɛ ne mpanimfoɔ bi atwa ahyia wɔ baabi awɔredi agorɔ. Wɔte apata bi ase. Ebinom tete akonnwa so. Pono bi si hɔ a nneɛma a wɔde di agorɔ da so.

Hyɛn ahodoɔ bebree. Hyɛn no bi ahosuo yɛ fitaa, bi yɛ kɔkɔɔ. Wiemhyɛ nso wɔ beaeɛ hɔ. Nnua bebree atwa hɔnom ahyia.

Nkrɔfoɔ bebree te bicycle a wɔde resi bycycle akansie. Nnipa bi nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Ebinom hyehyɛ hel met wɔ wɔn ti. Ebinom hyɛ ahwehwɛniwa.

Nkrɔfokuo bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi. Ebi yɛ mmaa, ebi mmranteɛ, ebi Aborɔfo. Ebi yɛ Abibifo. Mmaa no bi hyɛ afade a ɛsoro no fam ɛsoro no yɛ fitaa, fam no yɛ ahabanmono.

Wiemhyɛnbea kɛseɛ bi si fam a nkrɔfokuo bi rekkɔfo. Wiemhyɛn no yɛ fitaa. Ebinom bobɔ baage a wɔrekɔforo wiemhyɛn no.

Sum aduru ama nnipa bebree nam car kwan mu. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo. Abansoro bebree sisi hɔ. Nkanea asosɔ wɔ Abansoro no mu.

Ɔhene bi te akonnwa so a ɔde sika kɔkɔɔ bebree ayɛ ne ho ama no ayɛ n'afadeɛ. Wafura kente a n'ahosuo no bi yɛ blue, akokɔ sradeɛ, ɛnna kɔkɔɔ wom. Nkurɔfoɔ bi nso atwa ne ho ahyia.

Mmaayewa bebree bi gyina abɔnten a ebi kura kora. Ebi bobɔ duku, ebi nso nnmɔ duku. Wɔn nyinaa hyɛ ataade a n'ahosuo no bi tuntum wɔ mu.

Maame bi gyina ɛdan bi mua ɛdan n'akyi ahosuo ɛyɛ fitaa. Kapo esisi ɛpono bi so a nwhiren nso ɛsensɛn so.

Ɛpono bi esi hɔ nom a cupo esi hɔ. Laptop esi hɔ, twerɛdua ɛnso ɛda hɔ, nkrataa fufu ɛnso ɛda pono no so.

Nipa baako te saakere so a amamfoɔ bebree abɔ dɔmpem gyina hɔ wɔrehwɛ no. Ɛbi kita phone a wɔde retwa mfonin. Ɛbi hyehyɛ kyɛ gyina hɔ wɔrehwɛ no.

Nnipakuo bi wɔ hyiadan bi mu a, wɔresom nkanea wɔ dan ne mu, nnipakuo no tete fam. Wɔn nyinaa ɛrebɔ mpaaeɛ.

Maamefoɔ mmienu bi wɔ beebi a wɔreyɛ aduane, akyɛnse bebree sisi hɔ. wɔasɔ gya wɔ koropɔɔto so. Wɔn ntaade no bi ahosu, akokɔsradeɛ wɔ bi mu.

Nkurɔfoɔ bebree wɔ beebi a wɔretu fam agudeɛ, ɛbi gyinagyina hɔ, bi nso koto nsuo ne mu a wɔretu fam agudeɛ a agudeɛ no. Afidie wɔde tu fam agudeɛ nso si hɔ.

Mmeranteɛ bi ɛrebɔ volleyball. Binom afadeɛ yɛ akokɔsradeɛ, baako gyina pole bi ho a n’afadeɛ ne soro yɛ fitaa na ne fam yɛ kɔkɔɔ. dan bi nso si wɔn nkyɛn.

Aberanteɛ baako ɛte dan mu a wadi dɛm a ɔte akonnwa mu ɔrehwɛ TV. Ɔde ne nan baako ato pono bi so. Pono bi nso sisi dan mu hɔ.

Ahobanbɔfoɔ bi egyina ɛkwan bi mu mfimfinn. Nnipadɔm bi nso wɔ ahobanbɔfoɔ n'akyi. Nwura ɛwowɔ hɔ. Ahobanbɔfoɔ no hyehyɛ helmet. Wɔsan kura etuo.

Beaeɛ bia wɔretu ɛfam agudie. Ɛhyɛn ahodoɔ bebree esisi hɔ. Ɛhyɛn no bi yɛ ɛrefa anwea. Ebi nso esisi hɔ. Anwea wɔ hɔ bebreebee.

Mmofra bebree bi nam mfutru kwan bi so. Nnua nnua sisi wɔn nkyɛn nkyɛn. Ebi retu mmirika. Ɔbaako resere. Wɔn a wɔaka no nso renante afiri akyire hɔ.

Adansifoɔ bi residan. Ebinom hyehyɛ helmet a n'hosuo no ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Baako nso helmet ɛyɛ fitaa. Baako nso ɛdeɛ ɛyɛ blue.

Hyɛn bi a n'ahosuo yɛ blue Adeɛ bi sɛ fam a ɛyɛ kɔkɔɔ a hyɛn a n'ahosuo yɛ blue no si so. Nkurɔfoɔ bi nso gyinagyina hɔ.

Ɔkyerɛkyerɛni bi rekyerɛ nkwadaa adeɛ wɔ dan bi mu. Nkwadaa no ani agye yie pa ara. Abɛɛfo mfidie bi sisi pono no a wɔte ho no. Ɔkyerɛkyerɛni no hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a mmaa mmeɛnsa bi redi agorɔ wɔ hɔ. Ɔbaako apagya ne nsa kɔ soro. Mmienu no nso rehwɛ deɛ wapagya ne nsa no.

Agyɛɛgyefoɔ nsia na wɔte dan bi mu a wɔredi asɛm. wɔn afadeɛ nyinaa yɛ pɛ, wɔn afadeɛ ne bi kɔkɔɔ wɔm, fitaa wɔm tuntum nso wɔm.

Nkwadaa ne mpaninfoɔ abɔ santene bia wɔrekɔ beaeɛ bi. Nkwadaa no bi soso nneema saa nso na mpanyinfoɔ no bi ɛnso soso nneema. Panyin baako a wɔdi wɔn mu ɛhyɛ ɛkyɛ.

Nkrɔfoɔ nsia ebi gyina sonoo so. Baage bobɔ ebinom akyi. Baako kura afidie bi wɔ wɔn nsam. Baako koto hɔ a wɔabue bag mu. Wɔn nyinaa hyehyɛ adeɛ wɔ wɔn ti.

Nneɛma ahoroɔ bebree sisi pono bi so. Nneɛma no bi ahosuo ni yɛ akokɔ sradeɛ, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ ahaban mono. Kɔntoa bi nso sensɛn soro.

Nkurɔfokuo bi te beaeɛ a wɔte didipono ho redidi. Nnuane no bi si didipono no so. Baako de aduane no ahyɛ n'anum. Aberanteɛ baako bi nso hyɛ tuntum te wɔn nkyɛn.

Nhwiren bi sisi dan bi mu, nhwiren ne sisi fam, nhwiren ne bi sisi pono so. Dan ne beebi ahosuo yɛ ahabanmono, ahwehwɛ bɔ dan ne ho.

Ɔkyerɛkyerɛni bi gyina dan bi mu a ɔrekyerɛ nkrɔfoɔ bi adeɛ. Ɔkyerɛkyerɛni no yɛ bibini. Na ne nkwadaano nso yɛ Aborɔfo. Ɛpono bi si hɔ a nkrataa bebree egugu egu so.

Kuro kɛseɛ bi mua nnipa bebree ɛnenam car kwan mu. Car no bi ɛnso nam kwan no mu. Car baako bi a ɛwɔ akyire n'ahosuo ayɛ sɛ ahaban mono. Nnipa no bi nso ne nam kwan mu a wɔhyɛ ayie ataade.

Nkurɔfokuo bi a wɔn atwa ho ahyia. Ebi redi asa. Wɔn a wɔredi asa no nyinaa yɛ mmranteɛ. Mmranteɛ no bi hye hyɛ kyɛ, ebi nso rebɔ twene, ebi nso kotokoto fam, ebi nso tete fam.

Mmɔfra nketewa rebɔ ball wɔ mpoano. Baako yɛ buroni, baako atade a ɛhyɛ no ahosuo yɛ fitaa. Baako nso atade a ɛhyɛ no soro yɛ blue. Baako gyina nohoa hɔ wɔ po no ho.

Ɔpanyin baako bi gyina hɔ a nnipadɔm atwa ne ho ahyia. Wɔkurakura mfidie a yɛde twa mfoni hgyina ne so. Ɔkasamu nso bɛn n'anim a ɔrekasa mu. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo.

Mmoa bebree wɔ kwaeɛ bi mu. Asebɔ bebree wɔ hɔ. Aboa tenten bi a wɔfrɛ no giraffe. Nsutene bi nso wɔ hɔ. Nnua bebree sisi hɔ.

Adwumayɛfoɔ nnan bi gyina dan bi ho reyɛ ɛdan no ho adwuma. Baako gyina atweredeɛ so. Wɔn a wɔaka no nso gyina fam a wɔreyɛ dan no ho adwuma. Nnua sisi dan no ho akyire.

Nkwadaa nketewa mmeɛnsa bi a wɔrehohoro nneɛma mu. Baako koto hɔ rehohoro dadesɛn mu. Baako nso rehohoro adeɛ agu bokiti tuntum bi mu. Kyɛnsee nso sisi fam hɔ bebree.

Ɛdan bi mu a nnipakuo bi nnipakuo bi ɛtwahyia ɛreyɛ nnubɛna ho adwuma. Ebi ɛhyɛ ataadeɛ a ɛyɛ fitaa. Nnipa baako bi gyina hɔ a ɔhyɛ tuntum. Ɛpono esisi hɔ. Nkonnwa ɛnso wɔ dɛɛm mu ho.

Nnipa mmienu koto dan bi mu a wɔn nyinaa hyɛ atade fufuo. Wɔde adeɛ ahyehyɛ wɔn nsa. Fam hɔnom, mogya ayeyɛyeyɛ hɔ.

Mmamefoɔ bi a wɔn nyinaa adi dɛm. Akwadaa ne papa bi te hɔ. Wɔn nyinaa de asaawa atetare wɔn ani so. Wɔte akonnwa so.

Nnipa bi ahyia wɔ dan bi mu a aberanteɛ baako kura Akasamu a ɔne wɔn rekasa. Baako nso asɔre gyina hɔ.

Nkrɔfokuo bi a wɔredi asa. Mmarima no aworɔworɔ wɔn ataadesoro. Koomuadeɛ gugu wɔn kɔn mu. Wɔabobɔ duku wɔ wɔn ti. Mmaa mmienu nso afadeɛ no yɛ ade korɔ.

Nnipa bebree atwa ahyiam a wɔregoro ntwene ɛsan so ɛredi asa. Bi yɛ mmeranteɛ, bi yɛ mmarima, twene kɛseɛ bi si baako anim. Bronin baako bi hyɛ ahwehwɛniwa.

Ɔdan bi mua nkonnwa esisi mu. Nwhiren ɛnsoso ɛwɔ dan no mu. Nkanea ɛbobɔ ɛdan ne mu. Nfonni bi nso ɛbobɔ ɛdan ne ho. Apono ɛnso esi hɔ.

Baabi a wɔdi dwa. Nneɛma ahodoɔ bebree na wɔtɔn wɔ hɔ. Ebi ne ntoosi, nsuomnam, gyeene, kyiniiɛ bi nso si hɔnom a nnuane ahodoɔ si aseɛ.

Nkurɔfoɔ mmiɛnsa bi gyina beaeɛ bi a ɔbaako kura ɔkasamu areto nnwom, bronn baa baako kura adeɛ da ne kɔn mu a ɔde rebɔ nnwom. Baako nso te organ anim a ɔrebɔ.

Mmaranteɛ bi nnan bi te beaeɛ bia wɔato nsa ɛredidi. Baako ate ne ho ɛredidi, mmiɛnsa ɛnso ɛte pono baako ho a mmienu nsa da aduane mu a ɔbaako te ho a ɔrehwɛ wɔn.

Aborɔfo mmaa mmienu gyina dan bi mu a nkanea bɔ dan ne mu. Ɔbaa baako afadeɛ no, ɔhyɛ soro ne famu nyinaa kɔkɔɔ, ɔhyɛ kyɛ nso kɔkɔɔ.

Nkurɔfoɔ tete Newmark so a wɔnam ze desert so a wɔrekɔ, ɛbi nso nam fem ka ho. Bebree no ara bɔ duuku wɔ wɔn ti.

Nkurɔfokuo nsia a wɔn nyinaa yɛ mmeranteɛ rebɔ twene wɔ mpoano. Baako te akonnwa so. Na wɔn a wɔaka no gyinagyina hɔ rebɔ twene no.

Nnipakuo wɔ abɔnten a bi yɛ asraafoɔ mmaa a wɔretwe ahoma mu afa ne afa. Bi nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Apata sisi hɔnom bebree.

Nkrɔfoɔ bi gyina ɛɛɛ mpoano a baako retwa ɔbarima ne ɔbaa baako ne abfra mfoni. Frankaa sisi kodoɔ so wɔ hɔ.

Asraafoɔ nnum gyina kwaeɛ mu a buroni baako rekyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔsi to tuo no. Nnua sisi wɔn akyi. Hyɛn nso si wɔn akyi.

Nkrɔfoɔ bi ato santene a wɔtete yoma so wɔ mpamprɛ bi so. Ebi nam fam. Ebi nso te yoma no so. Ebi nso abɔ duku.

Nkrɔfokuo mmienu bi te kodoɔ mu a wɔresi akansie. Nnipadɔm bi nso atwa hɔ ahyia a wɔrehwɛ wɔn. Wɔn a wɔresi akansie no wɔ kodoɔ no mu. Ebi akokɔsradeɛ. Ebi nso afadeɛ blue.

Mmayewa nnan bi gyina beaeɛ bi a awia ahoɔden sisi abɔnten. Mmayewa nnan no, mmeɛnsa bɔ duku. Baako mmɔ duku.

Aborɔfo nnan bi ahyia wɔ beaeɛ bi a mmienu te kaa ketewa bi mu. Dan bi si hɔ. Wɔahyehyɛ abotan de nnua nketenkete agum. Pono sisi hɔ. Nnua nso atwa hɔ ahyia.

Ayaresafoɔ adwumayɛnii baako ɛrewɔ maame aberewa bi paneɛ. Maame ne aberewa no de adeɛ blue akata n'ano. Nkorɔfoɔ bi nso ɛtete hɔ nom a wɔte akonnwa soa wɔbɛn pono bi.

Nkurɔfoɔ bi te kodoɔ so wɔ po so, ɔbaako kura adeɛ wɔ ne nsamu a ɔde rekɔ po.

Abranteɛ baako retwi aboboyaa wɔafa nnipa atena mu. Wɔn a wɔte mu no, baako ba hyɛ n'akyi. Abranteɛ baako nso te aboboyaa no mu bi. Nnua wɔ n'akyi.

Nkorɔfoɔ bebree ahyia mu wɔ abonten a, aberanteɛ baako anim no ɛpono si hɔ. Mmaayewa no nso ɛtwa hɔ akyia. Nnua esisi wɔn wɔn kyɛn.

Maamefoɔ bi a wɔtete dwam a wɔretɔn ntoosi, kɛntɛn sisi wɔn akyi. Madame baa gyina hɔ a ɔreyi ntoosi no. Ɛbi nso bɔ duku.

Nnipa bi mo ahyia wɔ ɛpo ho. Nkonnwa esisi hɔ bebree. Nkonnwa no bi esi hɔ a obiara nnte so. Ebi nso tete akonnwa ne so. Nnuanua sisi wɔn akyi. Po no da hɔ kakrakaa ebi nso gyina hɔ.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem atwa ahyia wɔ abɔnten. Ebi tete kaa mu, ebi nso tete moto so. Ɔbaako kura mfonin wɔ ne nsam a ɔde rekyerɛ.

Aborɔfo bi ahyia ɛwɔ edua bi ase a didipono esi hɔ a wɔmo ato nsa edidi. Ebi kura plet a aduane wɔ so. Aborɔfo no bi hyɛ ahwehwɛniwa, ebi nso ɛhyɛ kyɛ.

Nkwadaa nketewa bi gyina dan bi akyi a gutter bi da hɔ. Dan no, mpoma wɔ akyire. Maamefo maame bi nso gyina akyire nohoa hɔ a ɔrehwɛ nkwadaa no.

Nnipa bebree wɔ beaeɛ bi a baage sisisisi hɔ. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima. Ɛbinom de adeɛ akata wɔn ano ne wɔn hwene.

Ntaabodan bi sisi dua bi a ɛfam hɔ nyinaa yɛ atɛkyɛ a nsuo taataa hɔ. Apono esisi hɔ, ɔbaako nso te motor so a ɔhyɛ helmet wɔ ne ti.

Barima baako rebɔ twene ama abaayewa bi redi asa. Frankaa sisi wɔn akyi. Abaayewa no de ahweneɛ atoto ne nsa. Ɔde bi nso ato ne kɔn mu.

Mmeranteɛ bi gyina po so a wɔkura asaw a wɔde reto nsuo mu. Ewiem wɔ wɔn akyi. Akwadaa baako nhyɛ atadeɛ. Baako nso hyɛ ɛkyɛ.

Abusuafoɔ bi ahyia mu wɔ beaeɛ bi a ɛpono si wɔn nkyɛn. Aduane ahodoɔ nso sisi ɛpono no so. Nkwadaa ka ho. Mpanimfoɔ nso ka ho.

Ɔbronii baa baako a n'ani afira ɔkura poma asɔ ne kraman mu ɛrenam car kwan mu. Ɛdan kɛseɛ bi si n'akyi. Nwhiren ɛnso ɛwɔ n'akyi.

Abusuafoɔ bi ahyia mu wɔ dan mu a wɔredidi wɔ didipono ho. Akonnwa bi si wɔn akyi a sumiiɛ da mu. Akwadaa baako te papa bi nan so.

Mmaa mapanyinfoɔ nnan bi wɔ dan bi mu a, mmienu ɛte hɔ. Mmienu ɛnso egyina hɔ. Mmienu ɛte ɛpono anim a nkrataa ɛgugu wɔn anim. Wɔn nyinaa de adeɛ akata wɔn whɛne ne wɔn ano.

Aborɔfo bi ne Abibifoɔ bi wɔ beaeɛ bi a kube dua sisi wɔn akyi. Buronin akwadaa baako de adeɛ asɔ kodoɔ baako mu a ɔretwe kodoɔ no.

Nnipa mmienu te didipono ho a baako yɛ bibini, baako yɛ obrnin. Aduane si didipono ne so, nsuo nso si didipono ne so, phone nso si didipono ne so.

Nnipa beberee atwa ahyia mu wɔ beaɛ bi a,ɛhɔnom yɛ pɛtɛɛ mu, abrɔfo nenam hɔ, nkwadaa nenam hɔ.

Ɔbaa baako ne barima baako wɔ ɛdan bi mu a abɛɛfo mfidie esi ɛpono bi wɔ wɔn anim. Barima no te akonnwa so. Ɔbaa no gyina tenten gyina ɛpono no ho.

Mamefoɔ mpanimfoɔ nnum bi gyina beaeɛ bi a wɔn afadeɛ nyinaa yɛ adekorɔ. Wɔan afadeɛ no ho ahosuo bi yɛ akokɔsradeɛ. Ɛbi yɛ blue. Ɔbaako kura adeɛ wɔ ne nsam.

Nipadɔm bi atwa ahyia wɔ abɔntene binom redi dwa. Mmɔfra bi nso gyinagyina hɔ a binom so adeɛ. Nneɛma gugu pono bi so. Adan nso si wɔn akyi.

Ayaresabae a ɔbaa baako te hɔ a,ɔbaako nso gyina n'anim a ɔrehwɛ no, akonnwa si hɔ, ɛpono si hɔ a nnuro gugu no so.

Nkwadaa ketewa bi ɛredi agorɔ wɔ nsuo mu. Ebi aroɔ wɔn ho a ɔnhyɛ ntaade soro. Ebi nso kyiniiɛ si wɔn ti so. Ahyɛn esisi nsuo no mu. Adan nso esisi hɔ.

Aberanteɛ bi kura atadeɛ mu a ɔgyina maame bi nkyɛn. Ntadeɛ bi gu fam bebree a maame bi a ne ba hyɛ n'akyi nso gyina gutter ho.

Adwontofoɔ bi ɛhyia wɔ dan bi mu a ɔreto dwom. Ebi rebɔ twene, ɔbaa baako kuta akasamuu a ɔreto dwom. Mmranteɛ nso gyinagyina hɔ bi.

Nnipa bebree nenam abɔnten a ebi te ɛhyɛn bi so. Ebi hyɛ kyɛ nam fam. Wɔn a wɔte car no so mfoni bi si car no so.

Nkorɔfokuo bi ɛnam afuomukwan a, ɔbaako ɛreka tractor. Ebi nso ɛtete tractor no so. Nwura ɛwɔ wɔn kyɛn. Deɛ ɔreka tractor no ɛhyɛ ahwehwɛniwa.

Adepamfoɔ mmarima bi ahyia wɔ dan mu a ɔrepam adeɛ. Ɔbaako ani afi yie paa. Baako ɛhyɛ ataade fitaa, ɔhyɛ ahwehwɛniwa egyina ɛpono bi hɔ a ɔkura apasoɔ retwa ataadeɛ mu.

Mmaatan bi ahyia wɔ ayaresabea. Wɔn mma sisi wɔn nan so. Aberanteɛ baako a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ te hɔ a nnuro gugu pono so si n'anim.

Mmranteɛ mmienu bi wɔ ɛdan bi mu a,baako te hɔ, baako gyina hɔ, wɔn nyinaa hyehyɛ ahwehwɛniwa, ɛpono bi si wɔn anim a,abɛɛfo mfidie gugu pono no so.

Ɛhyɛn keseɛ baako ɛnam efutukwan so. Ɛhyɛn n'ahosuo ɛyɛ fitaa. Adan esisi nkyɛn. Nwura ɛnsoso ɛwɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ bebree ahyiam wɔ beaeɛ bi a ahyɛn a n'ahosuo no yɛ tuntum sesasesa so. Adeɛ bi sɛ fam a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Ebi yɛ mmarima na wɔwɔ hɔ.

Mmayewa bi ahyia wɔ abɔnten a wɔtontɔn nnuane ahodoɔ ahodoɔ. Baako hyɛ helmet wɔ ne ti. Ebi nso hyɛ kyɛ. Akutu gu kɛntɛn mu si fam.

Nnipadɔm bebree ahyia mu a bebree no ara yɛ mmarima a wɔato santene a afunu adaka si wɔn kɔn ho a wɔde ɛrekɔ.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

Maame panin bi a ɔne mmɔfra mmayewa mmeɛnsa gyina kwan bi mu. Maame no de ne nsa baako asɔ ne sisi. Ɛhyɛn sisi kwan no ho. Nnia nso sisi kwan no mu. Adan nso sisi hɔ.

Nnipa nsia atwa ahyia wɔ dan bi mu a abɛɛfo mfidie sisisisi hɔ. binom asosɔsosɔ wɔn nsa. Nkanea bobɔ dan mu hɔ. Ɔbaako hyɛ kyɛ.

Nnipa bebree nenam abɔntene a ɛbi redi dwa. Ɛbi tontɔn mpaboa, ɛbi nso so kɛntɛn nenam hɔ. Ɔbaako de ne nsa asɔ ne sisi.

Nkurɔfoɔ nnan bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔreyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Buroni baako wɔ hɔ. Mmienu te fam.

Ɔbaa baako bi gyina beaeɛ bia nnua ɛne nwhiren atwa ne ho ahyia. Kɛntɛn esisi fam. Ɔbaa no ɛyɛ bronii.

Maamefoɔ bi atwa ahyia wɔ hyiadan ne mu. Nko wɔtete nkonnwa so wɔ dan mu hɔ. Binom de kɔnmuadeɛ atoto wɔn kɔn mu, bi nso baage da wɔn nan so.

Nkramofoɔ mmeranteɛ bi gyina beaeɛ bi a wɔn nyinaa atadeɛ no ahosuo yɛ fitaa. Wɔde duku abɔ wɔn ti. Ɛbi kotokoto fam, ɛbi nso gyingyina hɔ. Baako de phone atare n'aso.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a mfidie yɛde yɛ adwuma wɔ afuo mu sisisisi hɔ, mfidie n’ahosuo ne bi yɛ ahabanmono, bi nso yɛ akokɔsradeɛ.

Maame panin mu bi a wabɔ duku tw akonnwa so a ɔreka banku wɔ bukyia so. Nnipa no bi nso gyingyina ne nkyɛn. Ntadeɛ bi sensɛn dua si. Kyɛnsee nso si fam.

Nkurɔfokuo bi atwa ahyia wɔ ɛdan bi mu a bebree no ara te akonnwa so. Ɛbi yɛ mmeranteɛ, ɛbi yɛ mmabaawa. Ɛbi nso gyinagyina hɔ. TV bobɔ dan mu hɔ. Ɛbi baage nso si fam.

Maame mpanimfoɔ beberee ahyia mu wɔ beaɛ bi, ebi bɔ duku, ebi nso mmɔ duku, ebi hyɛ asumadeɛ ɛsane hyɛ kɔnmuadeɛ.

Nnipa bi gyinagyina abɔnten a mmienu gyina faako. Ɛna mmiɛnsa nso gyina faako. Wɔn nyinaa de adeɛ akata wn hwene ne wɔn ano. Nnua sisi hɔ. Nhwiren nso wɔ hɔ. Ɛdan nso sisi hɔ. Ɛhyɛn nso si hɔ.

Abɔmmɔfoɔ bi gyinagyina hɔ a wɔn nyinaa yɛ mmeranteɛ. Etuo sensɛn wɔn kɔn ho. Baako gyina anim a aboa kura ne nsam. Nwura wɔ wɔn akyi.

Mmranteɛ bi ɛgyina gyina hɔ a ɛtuo ɛsensene ebi ho. Ebi nso ɛhyɛ ɛkyɛ. Ɔbaako kura aboa bi mu. Ebi nso ɛgyina.

Nnipakuo bi ahyia mu wɔ baabi a ebinom kuta baage. Ebinom nso baage bɔ wɔn akyi, ɛhyɛn bi ɛsisi hɔ, ɔbaako hyɛ ahwehwɛniwa, wɔn nyinaa yɛ abrɔfo.

Mmeranteɛ nnan ne mmaa mmiɛnsa bi gyina beaeɛ bi a wɔn akyi ayɛ sum. Wɔde kɔnmuadeɛ atoto wɔ kɔn mu, bi nso de bi atoto wɔn nsa.

Papa baako a ɔte motor so a ɔhyɛ helmet. Akwaraa baako te n'anim wɔ motor no so. Baako nso te n'akyi wɔ motor no so. Maame bi nso te motor no akyi. Ɛhyɛn bi nenam hɔ. Ɛdan bi wɔ hɔ a nipa bi nam mu.

Nkurɔfoɔ bi nam nsuo mu a bi yɛ mmaa, bi yɛ mmarima. Bi kura mattress wɔ wɔn nsam na bi nso kura gallon wɔ wɔn nsam. Nnua sisi hɔnom bebree, adan nso sisi hɔ.

Mmeranteɛ bi ato santene nam nsuomu a ɛbi so adeɛ wɔ wɔn ti. Ɔbaako so kosua gu rɔba mu asi ne ti so. Ɔbaako nso kura aduaba wɔ ne nsam.

Adwumayɛfoɔ bi wɔgyina beebi a mmiɛnsa yɛ aborɔfo wɔhyɛ helmet wɔ wɔn ti. Adan sisi hɔ pono da ano. Bibini baako nso nam hɔ.

Maame panyin ɛte motor soa, woahyɛ nnoɔma wɔ motor no akyi. Ɔbaako nso egyina hɔ a ntoma ɛhyɛ n'amɔtuomu. Ɛdan esisi hɔ. Ɛhyɛn bi ɛnso esi hɔ.

Nkwadaa nketewa bi rebɔ ball wɔ nsuom. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Kubedua sisi wɔn akyi. Ɛpo nso ɛda hɔ.

Akwadaa bi a ɔnnhyɛ ataadeɛ wɔ ne soro egyina ɛhyɛn fitaa bi so ɛwɔ nsuom. Akyɛnsedan bi egugu fam. Ɛdan ɛnso esi hɔ. Nnua nso si ɛdan n'akyi.

Motor bebreebe esisi hɔ a adeɛ esi so. Nnua esisi hɔ bebree. Car kwan ɛwɔ hɔ. Ɛhyɛn no bi nso ɛnam car kwan no mu. Adan esisi hɔ.

Buroni barima baako ne Abibifoɔ bi gyina beaeɛ bi a nkwadaa no bi redi asa. Ɛdantea sisi hɔ. Abrɔsan nso si hɔ.

Nnipa bebree ahyia wɔ abɔnten mu a maame panin bi a ɔde adeɛ akata ne hwene ne n'ano de adeɛ resɔ akwadaa bi anum. Ebi tete akonnwa so, ebi nso gyinagyina hɔ.

Abusuafoɔ bi ahyia mu wɔ baabi a ɛbi yɛ aborɔfo, ɛbi nso yɛ abibifoɔ. Nkwadaa nketewa wɔ mu. Pono bi si hɔnom a keeki si so. Mmɔfra no bi apagyapagya wɔn nsa wɔ wiem.

Abranteɛ baako ne panyini baako ɛte hɔnom a wɔrewene kente. Kente no bi sensɛn ahoma so wɔ wɔn akyi. Kente no a ɛsɛn no ahodoɔ yɛ bebree.

Nkrɔfoɔ bi a wɔatwa ahyia wɔ abɔnten a wɔgyi na nsensan so. Ebi yɛ abrɔfo. Ebi yɛ abibifo. Ebi yɛ mmaa. Ebi yɛ mmarima. Mmranteɛ mmienu bi gyina anim a ataade a ɛhyɛ wɔn nyinaa yɛ adekorɔ.

Nipakuo bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a keteke sisi sisi hɔ. Ɛbi yɛ Aborɔfo, ɛbi yɛ Abibifoɔ. Ɛbi yɛ mmeranteɛ, ɛbi yɛ mmabaawa.

Bree… nnipa bebree nam abɔnten a bi tete moto so, ɛbi gyinagyina hɔ, bi yɛ mmeranteɛ. Adan nso sisi wɔn akyi.

Nnipa mmienu bi nam de taaboo ne nnua atoto nsuom a wɔna so. Dan bi a n'ahosuo yɛ ahaban mono si wɔn akyi. Nnua nso sisi hɔ.

Nkurɔfokuo bi atwa ahyiam wɔ beaeɛ bi a abayewa baako kura koraa a ɔrenom mu. Aberewa bi nso gyina n'anim a ɔhyɛ ahwehwɛniwa a wafura ntoma fitaa.

Ayaresabea bi a, ayaresabea dwumayɛni baako ɛte akonnwa bi so a ɔde ne nsa ato ɛpono bi so. Maame bi nso te akonnwa bi so a ɔde ne nsa asi ɔpono bi so asum n'ano.

Aberanteɛ baako ne ababaawa bi te akonnwa so a asukuu nkwadaa atwa wɔn ho ahyia. Pono sisi hɔ. Sukuu nkwadaa no bi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima.

Papa panin bi a ɔgyina beaeɛ bi a mfonin sisisisi n'anim. Papa no hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'anim. Nnipa bi nso gynagyina mfonin no mu.

Nnipakuo bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔn afadeɛ no yɛ soronko. Mpanimfoɔ wom, nkwadaa wom. Mmeranteɛ nso gyinagyina hɔ. Dan bi nso si hɔ.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a ebinom tete hyɛn a n'ahosuo yɛ tuntum. Ebi kurakura adeɛ wɔ wɔn nsam. Ebi nso apagyapagya wɔn nsa wɔ wiem.

Oburonin baa bi de ahoma asɔ pɔnkɔ mu asɔ hyɛn bi mu a ɔte so. Ɔhyɛ atadeɛ soro kɔkɔɔ. Ne fam yɛ fitaa. Dan bi nso si n'akyi. Nhwiren nso wɔ no wɔ n'akyi.

Adwumayɛfoɔ bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔyɛ adwuma. Ɔbaako kura head pan a okura sofi wɔ ne nsam a ogyina hɔ. Cement nso gugu fam. Ebi hyehyɛ kyɛ. Ɛhyɛn bi nso si hɔ.

Nnipakuo bi ato santene nenam baabi a,ɛbi te pɔnkɔ so. Ɛbi nam fɔm, ɛbi nso kura nnua ɛda wɔn kɔn ho, nwura ɛwɔ hɔ, adan nso sisi hɔ.

Nkorɔfoɔ nnan bi a wɔn ahyia ɛwɔ dan bi mu. Mmienu kura akasamu ɛwɔ wɔn nsam. Mmienu ɛyɛ mmaa, mmienu ɛnso ɛyɛ mmarima. Ɛpono esi hɔ nom a abɛɛfo nfidie esisi so.

Nkurɔfoɔ bi te suhyɛn bi so a ɔbaako yɛ Buronin. Na wɔn a wɔaka no yɛ abibifoɔ. Nkwadaa wɔ mu, mpanimfoɔ nso wɔ mu. Nwura wɔ ɛpono akyi.

Mmeranteɛ bebree tete afuom kwan bi mu a nkraman bebree nso ka wɔn ho. Ɔbaako gyina hɔ a etuo sɛn ne kɔn ho. Nwura wɔ hɔ bebree. Sekan nso bi da fam.

Nnipa bebree no ara abɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi a wɔn nyinaa afadeɛno yɛ baako. Ɛbi kurakura frankaa wɔ wɔn nsam. Ɔbaako nso gyina anim a wabue n'anum a wapagya ne nsa.

Mmeranteɛ nnan bi a wɔgyina dan bi anim. Ɔbaako atene ne nsa. Mmienu hyɛ ahenkyɛ. Wɔn nyinaa fura ntoma. Ebi nso de kɔmmuadeɛ agu wɔn kɔn mu.

Ɔhene ne, ɔhene bi ne ne dɔm atwahyia wɔ beaeɛ bia wɔabɔ dwa. Ebi ɛtete n'anim, ebi kura afenaa. Kɔnmuadeɛ gugu ɔhene ne ho, kyiniiɛ si ne so.

Nnipa bebree ahyia wɔ dan bi mu a ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarimma . Nkanea bebree bobɔ dan mu hɔ. Ɛpono didipono esi hɔ a aduane ahodoɔ bebree esisisisi so.

Mmaa bi ahyi atwa ahyia wɔ beebi. Bi yɛ mpanimfoɔ, bi yɛ nkataasia, bi apagya wɔn wiem, bi nso ɛresere.

Nnipa bebree atwahyia wɔ asɔredan mu. Ebi ɛtete akonnwa so, ebi nso egyinagyina hɔ. Ebi yɛ mmɔfra, ebi yɛ mpanyinfoɔ. Ɛpono ɛnso esisi hɔ.

Oyene kɛseɛ bi asi a nipadɔm bebree nam hɔ. Aborosan bi nso sisi hɔnom. Blocks gugu fam. Abɛɛfo afidie nso si hɔnom.

Nkwadaa bi gyina beaeɛ bi a nkwaraa no bi so kyɛnsee. Baako de ne nsa asɔ ne sisi. Baako nso kura nsuo wɔ ne nsam. Edua esi wɔn akyi.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a bebree no ara afadeɛ yɛ tuntum. Afunu daaka fitaa bi nso si akonnwa bi so. Mfonin bi nso bobɔ afunu adaka ne ho.

Mmaayea mmiensa bi ɛpono bi ho a, wɔkura krataa a wɔrewhɛ mu. Wɔn ataadesoro no ahosuo yɛ bunu. Ɛdan no mu ɛdan no mu ahyɛnsodeɛ yɛ akokɔsradeɛ.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsa bi ahyia mu wɔ beaeɛ bi a wɔyɛ adwuma. Nkyɛnsedan gu fam nnua nnua atwa wɔn ho ahyia. Mmiɛnsa no nyinaa hyɛ helmet wɔ wɔn ti.

Nkramofoɔ bebree ahyia wɔ hyiadan bi mu a ebi akotokotao hɔ. Ebi nso hyehyɛ wɔ soro na ebii nso wɔ fam.

Nkrɔfoɔ bi atwa hyia wɔ beaeɛ bi wɔte apata bi ase. Ɛpono sisi hɔ. Nkrataa nso gugu ɛpono no so. Adan nso sisi hɔ.

Ɛdan bi mu a nkanea bobɔbobɔ dan no mu. Nhwiren si hɔ. Nkonnwa nso si hɔ a sumiiɛ da akonnwa no mu. Pono nso si hɔ.

Mmaranteɛ bi atwahyia a wɔreboro ntwene mu. Ebi ɛtete akonnwa so. Ebi nso egyinagyina hɔ. Bɔreba esi hɔ. Ɛdan no ho ahosuo ɛyɛ fitaa.

Nkurɔfokuo bi atwa ahyia a wɔtete fam, bi yɛ mmaa, bi yɛ mmarima. Hyɛn tuntum bi nso si hɔ.

Apolisifoɔ bi atwahyia wɔ beaeɛ bi a broni baako ɛka wɔn ho. Polisifoɔ no ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Bebree noa hyɛ kyɛ ɛwɔ wɔn ti. Broni no nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Nkorɔfoɔ bi ɛtete beaeɛ bi a ebinom te hɔ nom a twene esisi wɔn anim a wɔrebɔ. Ebi yɛ mmaa ebi yɛ mmarima. Ntoma bi nso ɛsensɛn wɔn akyi. Adan nso esisi hɔ.

Nnipakuo bi ahyia wɔ baabi a nnuadan si hɔ. Wɔn nyinaa yɛ abrɔfo. Ebi yɛ mmarima, ebi yɛ mmmaa. Nnua atwitwa wɔn ho ahyia.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔn nyinaa yɛ aborɔfo. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Ebi nso ɛte abubuafoɔ akonnwa mu. Ebi yɛ mmofra.

Abrɔfo nnum bi egyina hɔ a, baako kura akasamu de ahyɛ baako anim. Baako nso kura fidie yɛdetwa nfonni a ɔgyina hɔ. Ahyɛn nso esisi lɔri kwan no mu.

Maame bi ne nkwadaa num bi wɔ beaeɛ bi a wɔabɔ apata wɔ hɔ. Nkwaraa no bi redi agorɔ. Akwaraa baako nso kura maame no.

Nkurɔfoɔ bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔn nyinaa tete akonnwa so. Pono nso sisi wɔn anim. Nhwiren nso atwa wɔn ho ahyia.

Aborɔfo mmaa bi ahyia wɔ dan bi mu a apono bebree sisi hɔ. Nkrataa ne nneɛma ahodoɔ bebree nso gu pono ne so. Dan mu hɔ fitaa, kanea bobɔ hɔ.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a ebinom kurakura frankaa wɔ wɔn nsam. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Nsutene bi nso wɔ hɔ. Frankaa no bi nso sensɛn ɛdan no ho.

Mmoa bebreeeee atwa ahyia mu wɔ kwaeɛ bi mu a ɛbi renom nsuo wɔ nsutene bi mu. Mmoa no bi yɛ asono. Ɛbi nso yɛ giraffe. Ɛhyɛn bi nso si hɔ a nwura atwitwa ho ahyia.

Ɔyarefoɔ bi da fam a wapagya ne nsa kɔ wiem. Kyɛnse so bi si hɔ a sika gu. Abofra bi nso koto hɔ a okura adeɛ wɔ ne nsam.

Mmranteɛ bi a wɔatwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔtu fam agudeɛ. Nnɔrtedan sisi hɔ. Ɔbaako nso te bɔtɔ so a bɔtɔ no bi nso sisi fam. Nwura ne nnua atwa wɔn ho ahyia.

Ahyɛn bi nenam lɔɔre kwan mu a nnipa tete ɛhyɛn no mu. Nkrɔfoɔ mmienu nso baako te abubuafoɔ akonnwa mu a baako repia no. Ɛdan nso sisi nkyɛn. Nnua ne mmoreba nso sisi nkyɛn.

Ɔsrani baako ɛne nnipa nnum bi atwahyia wɔ beaeɛ bi a nnuanua esisi wɔn akyi. Ɔbaako kura ɛfidie a yɛdetwa nfonni nso gyina n'akyi.

Nkurɔfo ye hyɛn bi mu a nwura nyinaa atwa wɔn ho ahyia. Gyata kɛseɛ bi nso da fam a kaa, hyɛn si n’akyi.

Sibɔ mmienu bi gyina mmoa akɛseɛ akɛseɛ bi ɛso. Nwura atwa hɔ nom nyinaa ahyia. Nsensan ɛnso ɛwɔ hɔ.

Mpanimfoɔ mmienu bi gyina beaeɛ bi a nkwadaa nnan ka wɔn ho. Dan wɔ wɔn akyi. Nhwiren nso bi wɔ hɔ. Wɔgyina lɔre kwan mu. Mpanimfoɔ mmienu no nso hyɛ kyɛ fitaa.

Nipakuo bi nenam dan mu a ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima. Nkanea bobɔ dan mu hɔ. Mfonin nso bobɔ dan mu hɔ. Apono nso si dan mu hɔ.

Obroni barima bi ne ɔbaa bi te akonnwa mu a, obroni barima no de ne nan agu ɔbaa no so. Wɔ akonnwa no mu, ntoma a n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ si mu. Nhwiren nso wɔ dan mu hɔ.

Ɛhyɛn mmiɛnsa anya akwanhyia a nnipadɔm egyinagyina hɔ. Ebi de duku abɔ wɔn ti. Nnua nso so sisi hɔ.

Nkurɔfoɔ nnan bi gyina beaeɛ bi a wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo. Wɔkitakita adeɛ wɔ wɔn nsam. Wɔn atadeɛ no kata wɔn ti kɔsi wɔn nan ase. Nnua nnua nso sisi hɔ.

Nkrɔfoɔ bebree bi agu ɛpo mu a ebi kɔba hyehyɛ wɔn akyi. Dadeɛ bi nso da po no mu.

Mmranteɛ bi nam lɔɔre kwan bi mu a ebi de adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano. Ahyɛn bi nso wɔ wɔn akyi. Nwusie bi nso nam wɔn mu. Bako hyɛ ɛkyɛ.

Sukuu nkwadaa bi wɔ suadan mu a abɔfra baako te abubuafoɔ akonnwa mu a twerɛdua kita ne nsam. Nkonnwa nso sisi ɛdan mu hɔ.

Akwadaa baako te abubuafo akonnwa mu wɔ sukuudan bimu. Sukuu nkwadaa ne bi tete ankonnwa so wɔ dan mu hɔ.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔredi dwa. Ɛbi tete fam, ɛbu nso gyinagyina hɔ. Nnuaba no bi ne ntoosi, nnyaadewa, ankaa nso wɔ hɔ.

Nkorɔfoɔ bi ɛwɔ dan bi mu a ebi ɛtete abubuafoɔ akonnwa so. Ebi nso ɛda mpa so. Sumiɛ ɛnso ɛdeda hɔ . Nkrataa ɛnso ɛbobɔ dan ne ho.

Nkramofoɔ mmaa mmiɛnsa bi a wɔn afadeɛ no yɛ fitaa. Ebi nso nenam wɔn akyi a wɔato santene bi gyina abronsan kɛseɛ fitaa bi anim.

Nkurɔfoɔ bi tete hyɛn mu wɔ beaeɛ bi a gyata baako ne sebɔ baako wɔ hɔ. wɔn a wɔtete hyɛn ne nso, bi hyehyɛ kyɛ, bi nso hyɛ ahwehwɛniwa wɔ wɔn ani.

Nkorɔfoɔ bi te ɛhyɛn fitaa bi mu, ebi mo ɛhyɛ ɛkyɛ. Ebi mo nso hyɛ ahwehwɛniwa. Gyata mmienu bi nso wɔ ɛhyɛn n'anim.

Nkurɔfokuo bi atwa ahyia a wɔn nyinaa yɛ abubuafoɔ a wɔte abubuafoɔ akonnwa mu. Wɔasɔsosɔ wɔn nsa apagyapagya kɔ soro. Ebi yɛ mmeranteɛ, ebi yɛ mmabaawa.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem wɔ abɔntene a ahobammɔ adwumayɛfoɔ gyinagyina hɔ bi. Ahobammɔ adwumayɛfoɔ no bi hyɛ helmet wɔ wɔn ti. Ɔbaako nso kura frankaa wɔ ne nsam a ɔgyina hɔ bi.

Nkurɔfoɔ bebree atwa ahyia wɔ abɔnten a mmɔfra bi tete abubuafo nkonnwa mu. Ɔbaako binom asosɔsosɔ nkonnwa ne mu, bi yɛ mmeranteɛ, bi yɛ mmabaawa. Dan bi nso si wɔn akyi.

Mmaranteɛ nsia bi gyina beaeɛ bi a ebi kura sofi ɛderesa anhwea. Baako ɛde ne nsa asɔ ne sisi. Baako nso ɛhyɛ ɛkyɛ.

Nkurɔfoɔ bi te ɛhyɛn bi a ɛnam lorry kwan mu a n'ahosuo no ɛyɛ akokɔsradeɛ. Nnua bebree ɛsisi ɛhɔ. Ebi nso kura galɔn a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ dan bi mu, bi yɛ mmeranteɛ, bi nso yɛ mmabaawa. Nkonnwa fitaa sisi dan mu hɔ. Ɔbaa baako nso gyina hɔ a ɔhyɛ ahwehwɛniwa.

Hyɛn bi nam nwuram a aborɔfo tete hyɛn no mu. Ebi hyɛ ahwehwɛniwa. Asono mmienu nso nam hɔ. Baako nam hyɛn no anim, baako nso gyina hyɛn no akyi. Nnua nso wɔ hɔnom.

Nnipa bebreeee abɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi a ɛbi yɛ mmeranteɛ, ɛbi yɛ mmabaawa. Obi de adeɛ akata ne ti, obi nso so adeɛ gyina hɔ. Ɛdan kɛseɛ bi nso si hɔ.

Nnipa bi ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔn edi dwa. Bebree no ara yɛ Aabrɔfo. Ebinom de adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn anim. Mmaayewa wɔ hɔ. Mmranteɛ nso wɔ hɔ.

Aborɔfonom bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔn nyinaa apagya wɔn nsa akɔ wiem a wɔasosɔsosɔ wɔn nsa, bi yɛ mmaa, bi nso yɛ mmarima, bi nso hyɛ kyɛ.

Nnipa bebree atwahyia wɔ ɛtete nsuhyɛn bi mu a ebi ɛredware nsuo mu. Nsuhyɛn n'ahosuo ɛyɛ fitaa. Ebinom ɛda hɔ, ebinom nso egyinagyina hɔ.

Dwadifoɔ bebree ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔabɔ pata. Wɔde nnuane ahodoɔ bebree gugu bokiti mu a bi sisisisi fam. Mmeranteɛ bebree nso na ɛgyina nnuane ne ho, borɔdeɛ nso gu fam.

Nkorɔfoɔ bi atwahyia wɔ ɛdan bi mu a ebinom asosɔsosɔ nkanea ɛwɔ hɔ. Ntoma bi a n'ahosuo ɛyɛ ahahan mono nso ɛsɛn hɔ. Ɛhyɛn fitaa bi nso esi hɔ. Ebi nso koto fam. TV nso ɛwɔ dan mu hɔ.

Nkurɔfoɔ nnan bi gyina kiosk bi ho a aberanteɛ baako bi tem. Kiosk no ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Dua kɛseɛ bi si hɔ.

Nkurɔfoɔ bi atwa ayhia bi a binom kura sofi a wɔde ɛrete gutter mu, bi nso gyina hɔ a ade hyɛ wɔn nsa. Ɔbaako hyɛ kyɛ a ɔde adeɛ akata n’ano ne ne hwene.

Afidie bi a n’ahosuo no soro ho nyinaa yɛ akokɔsradeɛ, ɛresa anwea agu anwea kaa bi mu a anwea kaa n’ahosuo nso yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bebree nenam abɔnten a abrɔsan kɛseɛ bi si hɔ. Obi tɔn kube a kyiniiɛ si so. Ɛhyɛn fitaa bi nso nam hɔ. Papa bi nso hyɛ kyɛ nam hɔ.

Abrɔfo mmaa mmiɛnsa ne abranteɛ baako bi gyina beaeɛ a ntaadeɛ ne kyɛ ahorow bebree sesɛnsesɛn hɔ. Wɔn nyinaa de adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano.

Aduaba adodoɔ bebree gugu hɔ, aduaba ne bi yɛ kwadu, bi yɛ ankaa, bi borɔfrɛ. Aduaba ne bi nso sensɛn hɔ.

Adwumayɛfoɔ bi gyina kwan bi mu a wɔreyɛ adwuma. Ɔbaa baako bi nso so adeɛ nam hɔ. Wɔn nyinaa kura sofi wɔ wɔn nsam. Wɔn nyinaa nso hyɛ helmet wɔ wɔn ti.

Nnipa bi tete kodoɔ mmienu so a kɛntɛn esi kodoɔ no so. Nnua akɛseɛ bebree atwa nsutene no ho ahyia.

Nkurɔfoɔ abɔ dwa a ɔhene bi te hɔ a kyineɛ akɛseɛ sisi hɔ, nketewa nso sisi hɔ. Ɔhene no fura kente, ɔde aweneɛ agugu ne nsa, ne ne nan ne ne tiri.

Nkrɔfoɔ bebree abɔ dɔmpem wɔ pɛtrol hyɛɛl bi ase. Gallon bi a n'ahosu yɛ akokɔ sradeɛ. Ebi yɛ fitaa. Ɛdan kɛseɛ bi nso si hɔ.

Ab…ahobammɔ adwumayɛfoɔ bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔn nyinaa afadeɛ no yɛ tuntum. Ɛbi hyɛ ahwehwɛniwa. Mpaboa a ɛhyɛ wɔn nyinaa yɛ tuntum. Ɛhyɛn a n'ɛhosuo nso yɛ fitaa si hɔ. Ɛdan nso sisi hɔ, nnua nso sisi hɔ.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔredi dwa, ntaadeɛ ahodoɔ bebrebee wɔ beaeɛ hɔ, nnua sisi wɔn akyi. Bebree no ara yɛ aborɔfo. Bi yɛ mmaa, bi yɛ mmarima.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem wɔ beaeɛ a wɔredi dwa. Ebi soso adeɛ wɔ wɔn ti. Ebi yɛ mmaa, ebi nso yɛ mmarima. Kyiniiɛ nso sisi hɔ. Ahyɛn bi nso nenam hɔ. Aborosan bi nso sisi hɔ.

Mmɔfra bi rebɔ bɔɔlo wɔ paake bi so. Nnua atwa paake no ho ahyia. ℇdan nso so sisi hɔ. mmɔfra no bi nso nhyɛ mpaboa.

Mmayewa bebree bi atwa ahyiam a wɔn afadeɛ no wɔde ahwenneɛ agu wɔn kɔn mu. Ebi ahwenneɛ no bi nso deda wɔn nsa. Nnua nso si wɔn akyi. Adan nso si wɔn akyi.

Nkurɔfoɔ bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ mu a bi yɛ mmeranteɛ, bi yɛ mmabaawa, bi yɛ mmɔfra, bi nso kurakura gallon. Gallon a n’ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ sisi hɔ bebrebee.

Nkrɔfoɔ bebree atwa ahyia mu a ebi kura rebɔ donno. Baako nso hyɛ bakatari kɛseɛ a ɔde redi asa. Ɔsan hyɛ ahwehwɛniwa. Nnua esisi wɔn akyi.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ abɔntene bi mu a ɛbi kura donno a wɔrebɔ. Ɛbi nso tete fam. Ɛbinom hyehyɛ batakari. Baako bi hyɛ batakari a ɔhyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa bebree nenam abɔntene mu a ahyɛn bebree nso nam lɔɔre kwan ho. Aberanteɛ baako nso gyina hɔ a ɔhyɛ ɛsoro atadeɛ a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Aborosan kɛseɛ bi nso sisi hɔ.

Nkurɔfoɔ bi ahyia mu wɔ beebi a agorɔ, nnipa ne bi ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn no ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Baako te akonnwa so a abɛɛfo afidie si n’anim, bi nso gyinagyina hɔ.

Mmeranteɛ mmiɛnsa bi gyina beaeɛ bi a adaka bi si fam. Ɔbaako kura nkwadaa mmienu wɔ ne nsamu. Nnipa bebree atwa ahyia hɔ na wɔrehwɛ wɔn.

Nnipa bebree atwa ahyia ɛwɔ ɛdan bi mu a nkanea bobɔ ho bebree. Ɛdan no yɛ abansoro. Ebi ɛnam ɛfam. Ebi nso ɛnam ɛsoro.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a ahobanmmɔfoɔ nemam hɔ. Ɔsrani baako ekura tuo. Ɛsan hyɛ kyɛ. Ɔde adeɛ akata ne nhwene ne n'ano. Wɔn nyinaa hyɛ mpaboa. Adan ne abrɔsan nso sisi hɔ. Nnua, nnua sisi hɔ.

Nkurɔfoɔ mmienu bi ɛte pono bi ho a abɔfra baako panin mu baako. Panin no hyɛ ahwehwɛniwa. Nneɛma ahodoɔ bebree ɛgugu ɛpono no so. Ebi yɛ kɔkɔɔ. Ebi yɛ fitaa.

Nkwadaa nketewa bebree atwa ahyia a wɔredi agorɔ. Binom asosɔsosɔ wɔn mu. Ɛbi nso aworɔ wɔn ho. Bebree no ara nhyɛ mpaboa, ɛdan si wɔn akyi. Nnua nnua nso sisi hɔ.

Mmaa bi te apata bi ase a pono kɛseɛ bi si wɔn anim, nneɛma nso gugu table ne so. Wɔde adeɛ ahyɛ wɔn nsa, maame baako bi abɔ duku.

Nkwadaa nketewa bi ɛnam beaeɛ bi a wɔn so nneɛma ɛwɔ wɔn ti. Sakre bi nso ɛtare nnɔte dan bi ho. Nwura nso ɛwɔ hɔ. Nnua nketenkete a y'akyekyere nso ɛda hɔ.

Sukuu nkwadaa bi ahyiam wɔ ɛdan bi mu a ɛpono ɛsisi sisi wɔn anim. Nkrataa nso sisi ɛpono no so. Mfidie nso ɛsi ɛpono no so. Ebi yɛ mmaa ebi yɛ mmarima.

Adwumayɛfoɔ bi ɛhyia wɔ beaeɛ bi wɔreyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ helmɛt wɔ wɔn ti, wɔn nyinaa nso kura adeɛ wɔ wɔn nsam. Wɔde adeɛ nso ahyehyɛ wɔn nsa.

Buronin bi kura phone mu. Nkrataa nso gugu ne nkyɛn. Nhwiren nso si ne nkyɛn. Cup nso si ne nkyɛn. Twerɛdua nso da ne nkyɛn. Laptop nso si ne nky .

Nsutene bi a twene si so. Nnua nnua bebreebee sisi hɔ. Ɛda nso si hɔ. Aborosan fitaaaaa bi si hɔ.

Nkurɔfoɔ bi nenam beaeɛ bi a ebi soso nneɛma. Obi nso ade kɛseɛ bi ɛbɔ n'akyi. Ebi nso retwa nsuo. Nnua nnua bi sisi hɔ a nnuadan bi nso si hɔ.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ abɔntene a ɔbaa baako a n'afadeɛ no a ɛhyɛ no yɛ kɔkɔɔ. Ɛbi nso gyinagyina ɛhyɛn bi ho. Ɛbi nso de adeɛ akata wɔn hwene ne wɔn ano. Ɛbi nso kura frankaa a wɔatwerɛtwerɛ adeɛ wɔ mu.

Nnipa nnum bi te pono ho a ɛmu nnan yɛ mmaa, mmaa ne baako bi bɔ duku, ɔsan so hyɛ asomadeɛ. Aberanteɛ baako nso te wɔn akyi. Mfidie bi nso si pono ne so.

Mpanimfoɔ bi ato santene nam tweneɛ bi so a ebi yɛ aborɔfo, ebi yɛ abibifoɔ. Bebree no ara hyɛ helmet wɔ wɔn ti. Ebi nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa bebree ɛnenam abɔtene mu a ebi retu mmirika. Nwusie nso ɛnam ɛhɔ. Ebi yɛ mmaa na ebi yɛ mmarima. Nnua nso ɛnenam hɔ. Adan bebree nso ɛsisi hɔ.

Nkurɔfoɔ mmiɛnsa bi wɔ bea bi a wɔreyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ helmet wɔ ne ti. Baako koto fam, nnadeɛ nso sisi hɔ.

Nkrɔfoɔ bi gyina bea bi a ɛdan no ahosu yɛ ahahamono. Ebi kyiniiɛ wɔ wɔn ti. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Ebi nso de adeɛ akata wɔn ho ne wɔn ano.

Afunumu bebree ɛnam kwan bi so a nneɛma ahodoɔ ɛgugu afunumu no so. Ɔbaa baako bi nso ɛnam hɔ a nnua nnadeɛ atenten atenten a n'ahosuo ɛyɛ fitaa nso ɛwɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ bebree ahyia mu wɔ abɔntene mu a wɔn afadeɛ no, fitaa dɔɔso wɔ mu yie pa ara. Baako nso kura frankaa a Frankaa no ahosuo, kɔkɔɔ wɔ mu, akokɔsradeɛ wɔ mu, ahabammono nso wɔ mu.